Teknooloojiin barnoota sadarkaa lammaffaa deeggaruuf shoora guddaa taphata. Barattoonni kompiitara fayyadamuu fi intarneetii irraa odeeffannoo barbaadu yoo baratan, qorannoo isaanii haala salphaan gaggeessuu danda'uun of dagaagsuu danda'u.